Paɣaba ayi n ʒiya n kohari binyɛra yino nyɛla ŋun yɛ liiga sabinli ka so chinchini ka zaɣ ʒiɛ garigi dinni bi zaa nyɛla ban pili zipili sabila ka kodu biɛni ka Alaafee biɛni ka naanzuu gba zaa biɛni

Paɣa n ʒiya n maandi suwiiit bar gaɣali ʒi o sani ka paɣaba ayi ʒiya ni bia ka bia ʒi paɣa yino naba zuɣu tahali ʒia ka taha yinga pilli ka piɛɣu tam silba zuɣu n ʒiya ka paɣa maa yaari suwiit bar

Paɣaba n chɛna ka yino piri namdi piɛlli ka bi zaŋ chinchin lo bi nyɔri ka ʒi ʒiya ka loori nim ʒi bi ni bɛ shɛli polo maa loori yinga nyɛla zaɣ sabinli ka dinbala maa nyɛ zaɣ dozim ka paɣa ʒiya n yɛ liiga sabinli

Palli n doya ka loori ʒiɛ tam palli maa zuɣu niraba ayi n ʒiya ka loori shab wurim n doya ka zo titali do bi nyaanga ka tihi bɛ zoli maa zuɣu

Niriba n-ʒiya niriba maa galisiya paɣiba dabba ni bihi shɛba ʒi tooni ka kuɣusi beni zaɣ'ʒɛhi ka shɛba ye neen'dozima ka zaɣ'ʒee garigi dini.